bëgs bu ñu pote dallu bëgs bu nakk g grmë ngi am lu xawa sokolaa ci su ci kaw më ngi am luñu ak rëdu bu weex dallu bi tam mëngi am ay baas

Si keyti xibaar be ñum fa bindi bindi rëy yu weex, ñum fa am Adama Baro presideni Gambiya,,looya Ousainu Darbo, Yaaya Jamme, Maky Salla, Dr. Sise, Talib Bensuda, Ensa Mbay Faal, Mustafa Njai, Muhammed Jaa ak ñeneen.

Xob bi, xobbi roflaa oño, ñiy den koy jëfandeko sunu toggo, di roof ay jen, mbala ay ganaar, wala ay yàpp.

Jigéen bimu ngi sa jor bopp ci boppam bi mun ko letu letttubbaala yu digge ci diggi tubbaala mu lett fa lettu konduro bu sew letti nakk ñu ngi dem ci janna mu tuy reku ci kanam letti nakk ci ñaari boore mun ko lettu mees bu wàcc ci kanama bi.

Jigéen bi mungi tahaw, mu ngi sol robbu borode bu wàcci ba ci suuf, mu ngi tàkk jaaru loxo, mungi tàkk lam, mu ngi tàkk ceen tame ci baatambi, mu ngi defar kanamam bi, sol teg bu ñuul bu guddu ci boppam bi.

Séawo bi nak séawo bu socola njug ko tek ci kaw pérong ci ber séawo bi nak njugi fa def souf bu njul souf bi nak njung fa gii bena garab bu dawe

Si biirneegi mingi am ay ban yu mag ci kaw ban yu mag yi nakk mungi aggn bag ba mingi am benne taabal bogaat lu fanoob taabalu sokola.

Si pir palaas ri mi ngi am ay karton yu mag karton yi nak ay kartonyu garab la garab monek seen de ay garab yi fay jàngoro ci yara minit ñi ngi jël yeneen karton yu teklantu lee ci kawkartonyu ñi ngi am bindi ñu sensus ñi ngi am lu xawa meta tarto n ay kartoy sokalawo mi ngi am yeneen seen ganna yoxamanto na den ku ubbi.

Guut dii yarambe ñu ko todal gut diw bi na gëtu gu bu weex ne mangi am cireebu weex te taw gutt diw bi nak ñu fatayke ci keet giñu fa dendi ay bind yu xawa faaxe ak yu ñuol ak yu weef.

su kayti jangee ki ay bin ti kawan na nga am la xonkon luñuon at lu weex ci lu weexla ci digbe bnd xoñul fa bendi tamet ay binde yu weex ak bind y yoon ci sun.

Jigéen bi mëngi taxaw te ndijambi, mungi sol robbu bu sokolaa, bu am ay melax melax si kawam, robbu bi nakk mën ko xal ba ci luppu bi, robbu bi tamit mën ko ñew benn loxo, bu guddu, jigéen bi mëngi defar kanamom bi, sol tegg ci boppam bum dajala ci digg bi.

Palaas bi mi ngi am ñeenti jàngkat ñaari jigeni ñuni txaw beneen gór bi ak jigeen bi ju ngi tok jigéen bimgi bind ñari jigéeni taxaw ñu ngi tékkeeti bo xamante ne guur du mën koy xooñ te joxañ laxam be.

Si kaw farabe ñu fa tek siwo bu weex, ci biir siwo bi nak ñu fadef suuf, suuf bu ñuul, ci kaw suuf buñuul bi nak, mëngi am garab buñ faje, garab bu xawa mag.

Tëkkreekaa bi ñun kodugar su pakat tëkkreekaa bi nag ñi faj ñoo ko di jëfandeko di tikkil ñu feeraal.

Géen akor ungta jigéen bnak mu ngi soll mboggo ak tubay bu gàtt buñu mingi sol dall bog seeñu góor binak mungi koygax bar goorbu mu ngi sol tubay bu ñu dàll bu weex ak mbaxana bu weex.

Naari dalla jigéen ningi tega ci taw far na ay dall ay sokola dalleyinak bennege moom mungi awa xar ci carb dalla yi nak senkaw mini am cenn.

Ci roon baar bi më nga am gong ci gong bi ñu falaal ay basan ci kaw basani yingi am ay payu fatoox ñunu simi feen dallee ci boori gong bi taayi nak më nga am ñu sol mbaxana am ñu sol xaftaan.

Palaas be ñu fay jaay ay bagaas su lekk, ñun leen ranglanta ci ay dek, yu ngi jaay fufnun ay jumbo, ay mëtaada, ay pati kaane ak yeneeni foson lekk.

Ñaari pati dala jigeen ñi ngi tegge, daleyi nak ay dalla jigeen lee, dallayi ci suuf mingi am Lu sokola si kaw lu sokolaa li ñun fa bind bind buñuul, si kaw mu ngi am jaxas lu nete, lu xonxu ak leneen pason.

Ay polis ñi netaxaw rangalaan ñoom nup ay gorvey ñangi sosen yira pagis ak seenbixaw kune ka nak mëngi te fetal bumdeps ci baggam.

Sibir palaas bi ñu fokaron dimir bi ñu fatay ay kayt palaas bi nag mu ngi am taaba ba xamantere mi ngi am ay bagaar ci fajeekaa yi fajkaruu yëfande ko di bori taaba bi ñu ngi am ay bank yeneen bangi nag bangi sritbor bi ngi am la sokola ak lu nefe ti digimi.

Ñaari jigéey ñnepp ñingi def nikaar ñingi sol abaye ñu tol paalay weex seen bog bi takk nikaar.

Jigéen bi mangi daaw mëngi sol yrefut boole kaar mbubu ak tubey bu gatt bu bulo mu am rëdd bu horaan ci pejg bi mëngi sol dàll bugs sowkawaal bu weer.

Ci booli banti lu sokala bi numfaa reroxorom ina niramko jëfandeko sini tog de xorom seenu prob.

Ayy tubaab jëngi taxaw tey sani wale nu am ñarr nitnñuyinekk senj tubaab yi nak ñi ngir paak di jubal ci nekk auto bu mag la autobor.

Doxa bimungi tee bobndawboolbu ndaw bu weeg ci biir bolbu ndaw bina minge ami lekk lekk bini naanam bu mi ngi def kudd ci biir.

Buterbi nën pataxawa buterginab ngi am faane ci biiran kaane pacchar butergina ngi am kubeer bu nefe mu am los fonfa ci kawam.

Ci bir palaasi mi ngi am ay bagaa suni ay armuwal ak lal bu mag lali këpp bu macg bu weex ña ngi am mat la bi kawaw ci lali kapp bi nakk më ngi am ay lamp ci kotey ñaare lon lamp y nekk ñiñ leen tale.

Ñaari dàll yi nga tage ay dàll morakees yi door ay dàll ribble dall yi nax gooyr dan ko le sol siniy sol yire olar.